Tabax yu paréégut, lii mom tabax la, tabax bi si ganaaw mbu ngi am ay guy, mu ngi am ay takëndeer, të tabax i suuf bi mu ngi am takëndeer. Mu ngi am ay wénge yu bëri tam

Li colour la munge am lu xong khu lu bulah lu werta lu nyul ak lu neteh colour la yi nyung ku dafsi sac

Lii ab fiil la, ci fiil bi, suñg ay maggi rew ñoo si neekë, ñuy taxaw pur def assembili wëy "For the Gambia", respek, Gambia bi ba gaayi taxaw.

Goor yi ñu ngi taxaw si fiil bi, ñu ngee ñaw tireen i. Seen boos moo taxaw si ñaari boos yi, sol mbuba bu weex. Goor yi ñu ngee paré paaré pur tireen, pur kumaasé daw bi.

Yoon bi mom ay Otto ñu fa neeka, ay kér yuñg ñuy sampa nii, kér yi ñung leen tabax. Ay fiil ñung fa, ay pool ñung fa, nit yi ñung fay dox, nit yi ñung fay romba, otto yi yep dañg fay romba.

Munge am lu neka si netal bi nyung fa bin nduh Gambia benah yaye bi munge buut munge teyeh koor kenen ki tamit munge teyeh koor di waal

Daala yu naayis la, foo edd daalë la, téé dala yi, dañg Dee am ay kolo, kolo. Ñaari daalë yi ñu ngi Tek si kow box.

Guyi guyaab bi moom, mungi ame nyati doom, te guy bi rafet na lool, green na lool, te doomi moom nyoraagut.

Si class bi halley nyungi took, nyungi took si taabuli di binda, nyaneen yangee binda, nyaneen yangee wahtaan, sen teacher bangi tahaw si ganaaw.

Wange we mom raffet na lol teh Wange we mougui ammeh pompeh ci birr ram range we yep dang ko karro the mougui am kobort fonge de dougal bagas yi

Nataal bi mom gis nay fa suñu rëwu Gambiya, ñom Yaya Jamé, ñom Péér Saar Ñaay. Ñung fa gis ex junta

Nurse bi ak tuban bi nyung tok si lopitan munge sul yereh bu khawa bulah ak nyunge sul ngensu ak lunet ta khach mung si tabul nyunge koi fatch

Saal bi mom saal bu naayis la, toogu yi ñung fa, toogu yu ñuul taabul ak yenen toogu yi. Si bii Saal bt lampa yaa ngi taal, ak faan mung fa, ak daayining tëëbul mung fa tamit.

Yoon bi mom, gaayi dañg ko tali, té si kow Yoon bi motto yi ñung fa paan. Ñu gis ñaari nit si kanam, gaayi ñum faa dox. Kenen ki mbu ngi sol mbuba bu weex, kenen ki mu ngi sol mbuba bu xoñxu. Té si yoon bi, palasoor muñg fa.

Li momm netal la netal bi bena police mofa neka police bi mogeh wahataneh si kung raay boy bung raay fifteen years bakoteh teh gaay johex netal bi si Africell sen advertise bi.

Li momm yun layuun teh si yun bi neeti bari neen fi lool barra yuun bi la choi doga barra fila fi taxi bi mogeh daw si yuun bi teh niti nyugi enu sen saku teh bena pa mum si kaw raiderdi dawal.

Yoon bi moom den ko talli, teh si kaw yoon bi den fa def bena tablah, tablah bobu Yaya Jammeh mofa neeka, ak africell sen netaal bi, te si yoon bi mingi ameh bena palansoor ak guy.

Kanneh bi mugii nekka ci paket , teh kanneh bi yep pa ngi tuuru. Mugii nekka ci benna bóól . Teh kanneh bi ci paket bi la joyeh, teh paket bi ñing fa def sera kanneh bi.

Palase bi mum aye leki mufi neka si palat b chicken mungfa subleh mungfa ak salat amna bowl bunj tek si kaw palat

Goor ak gigeen nyunge takhaw teyenteh gai nyunge melni jeker ak jabar jeker bi munge tek lukhom bi si gigeen bi di khulanteh

Kerr bi mom mu ngi amée bene bunta bu bunta bi mirr te kerr bi dan ko pintiir colar bu xonku ak mu ngi amée fil ci caw ak kerr gi tamet dan co coor get ak mu ngi amée auto diey tamet.

Ki munge tog si juma bi imam bange tog tasi birr juma bi nyung ku pentur bu wekh munge ame lampu ak fan yu yellow

Jigéen bi mungi sol chup, chup bu hawa bulo mungi ameh kawar bu ñuul. Mungi tè bag, bag bu honku tè mungi tahaw ci gannawam, tè togu mung ci gannawam mungi tekk lohom ci seytu.

Lekah bi munge si kastulol bi munge ame kan njah munge ame nyam mbi munge ame supameh ak jheen tamit

Waw fi alaal alaa bi danaka nhaxi yeeba deey teh mogi ameh ay garab yu ndaw garab yu hawa green ak hoop yu green.

Kii moo neekon suñg reewu Gambiya, Yayaa Jaamé, mu ngi sol espeks, mu ngi tiyee bantam boob, mu ekat loxom si kow, mu ngi sol mbuba bu weex, ak keenë muñg si kanamam, mu ngi sol mbuba bu weex.

Nyi ay nit len nit yu nuul yi nyugi tog nyungi tog si bena mbareg toubab mogi taxaw mogi wax ak gayi mu taxaw xale bi benen xale bi mung si ganaw tubab bi.

Tabla bi munge nekah si yun tabla bu wekh la si yun bi tabla esanse serih munge am tali ak aye autor

Nyarri doctor nyungi takhaw kenaki munge fatch mbam bi mbam bi guy nyunge takah bum si bopam bi benen doctor bi mungi teyeh mungi sul mboba bu khawa xong khu ak lu weex ak tubeye bu nyul ak dalah bu nyul

Li aye malanla ,malan yi nyung fa draw amna ku buut dome munge enuh mattasi bopam bi, munge sol lu xhong khu

Munge am banta amna banta yu neka si suff banta bi dafa khawa yellow banta munge takhaw amna yenen yufa neka

Lii bale la, bale bi mungi weedu si bunta bi, bunta bu weeh, te bale bi mungi neka si kaw karo, te bunta bi mu weeh, te banta bi banta bu xonxu la, bale bi.

Li togula tugo bi munge ame lu nyul si ganaw munge ame tabul